Ana eshe adoko kutangira pamakore marongomuna, anofanira kuenda kuchikora ofunda nezera rayo, pandau yekuti aende kumunda zvataita karetu zvokuti aiende kumunda koswera ari pabvute. Akufane kuende kootamba neezera rawo kuzvikorayo. Izvi zvinodetsera kuti vakure vaine ndhlondo dzaka thlokoloka.

Pandau yekuti tiende neana edu sezvataita karetu kuminda toasvika toaisa pabvute isusu teirima. Anaedu ngatiaendese kuzvikora zvawo zvaanofunda neantu ezera rawo. Izvi zvinodetsera kuti akure ndxondo dzakangwara maningi naiwo acho akangwarawo.

Pandau pekuti titore vana vedu vane makore marongomuna kudzaka kuenda nawo kumunda vaswere vakagara pabvute isu teirima vana vo tofana vaendesa kuzvikora kwaunoenda koswera nezera rawo izvi zvinodetsera kuti akure akangwara ane ngonxo dzakanxonxoroka.

Antu eshe ane ana adoko aripashi pemakore marongomuna amweni akona neane makore marongomuna anofane kuaendese kuzvikora kwete kuti kana akuende kumunda oendanawo kumunda osvike ogare pabvute ngaende kuzvikora otamba neezera rawo zvinodetsera kuti paanenge eikura anenge eiwedzera kuwirirana neantu kuti asazonetseeka akutanga fundo yekutanga.

Ndau dzeshe dzinofunda ana adoko efundo yekutanga dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka maningi dzisiri kure nemiganga yeshe yatinogara. Izvi zvinodetsera kuti ana adoko asahamba kuenda kure kuenda kuchikora ndau dzacho dzinofanira kunge dziri ndau dzisinganai ndau dzisina mabukuta nendau dzakanaka kuti antu afundire.

Ana adoko eshe anofunda anofunda fundo yesekondari anofana kufundira kunzvimbo dzakanaka dzine midhuri yakanaka maningi, pekufundira pakanaka pasikanayi, pasikapindi mhepo, pasikapindi bukuta izvi zvinodetsera kuti utano wawo ugare wakanaka maningi .

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kubetserwa maningi ngehurumende neakuru echikora neatungamiriri naantu vanovafundisa. Kuti zviro zvanenge eifunda zvimweni zvakona zvinyorwe pamadziro zvimweni zvakona zvinyorwe pamudhuri kuti aone nekuverenga ngemagama akakura.

Antu eshe ano funda fundo yekutanga anofanira ku fundira pa nzvimbo dzakanaka ne ndau dzaka naka maningi aafaniri ku fundira pa ndau dzisizi kunaka dzino naya ndau dza vano fundira dzino fana kunge dzine madziro ano nyoreka zvakanaka izvi zvino betsera kuti ana adoko aite ndxondo dzaka ndxo ndxo roka amweni akona azoita ana ma zvikokota mune ra magwana.

Ndawu dzeshe dzinofundira ana vanofunda fundo yekutanga, dzinofanire kunge dzirindawu dzisinganayi, ndawu dzisingapindi zuwa nendawu dzisingapindi mhepo inemukuta. Izvi zvinodetsera maningi kuti ana afunde ngehutano hwakanaka asabatwe ngemikhuhlane yakawanda maningi.

Ndau dzeshe dzinofundira ana echikora dzinofanira kunge dziri ndau dzisiri kure nendau dzanogara dzisiri kure nemiganga nentaraunda dzinogara antu akawanda izvi zvinodetsera kuti ana echikora arikufunda fundo yekutanga anenge achakatsonga Saka afaniri kuhamba mihambo yakarebà maningiba ngekuti amweni akhona anozobiwa asi amweni akhona anenge asati asimba nekugwinya mirenje

Antu eshe anofunda fundo yekutanga ana adoko eshe anofanira kufundiswa zviro zvakawanda maningi anofanira kufundiswa ku erenga kana afundiswa ku erenga ndiko kuti amweni akona azondo dairika endo erengawo zvibandera ne zvikwangwari zvinenge zvakanyorwa pa chikora po.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanire kutsvakirwe mare yekuti atengerwe hembe dzinodiva kuzvikoreyo. Anofanirahe kukorere kuhamba maningi pakuende kuzvikora kuhamba mihambo yakareba maningi kuende kuzvikora. Zvikora zvinofana kunge zviri padhuze nepanogara. Izvi zvinobetsera kuitira utano vavo kuti hugare hwakanaka maningi.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga, haafaniri kundoofunda mabhuku basi kuzvikoroyo zvaanoenda. Anofanira kofundiswa zviro zvakawanda maningi zvakadai ngekujamba, nemitambo imweni yakaita kunga kusvetuka nekutambe bhora, nezvimweniwo zvaanofunda zvinoita kuti mitezo, mirenje nenyara zvisimbe.

Ana eshe anofunda fundo yekutanga anofana kunge ane zvimbuzi zvakanaka maningi. Izvi zvinodetsera kuti kupararira kwezvirwere nemikhuhlane kuite kashoma. Matenda eshe anokonzereswa nekuda kwekushaya zvimbuzi anoita mashoma kana matenda anokonzereswa nekuda kwezvimbuzi zvisizi kunaka.

Ana eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufunda mumidhuri nemumhatso dzekufundira dzakanaka maningi dzisikanayi dzisikapindi zuwa dzisikapindi mhepo ine bukuta izvi zvinodetsera kuti agare aine utano hwakanaka maningi .

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofana kufundira paro nemidhuri yakanaka isinganayi isingapindi mvura, isingapindi mhepo yakawanda nebukuta kuita kuti asabatwe nemikhuhlane yakawanda zvinochengetedze mwiri zveichengetedza utano.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko echikora dzinofanira kunge dziri ndau dzinosvike michovha nemovha. Izvi zvinodetsera maningi kuti antu akuru makurukota kana auya kuzodetsera nekuongorora pamusoro pemafundire arikuita ana echikora asii movha dzawo kuretu kwedzinozobiwa asi dzinofana kusiiwa padhuze nechikorapo.

Ana eshe anofunda fundo yekutanga tinofanira kuongorora nekuningira kuti arikufunda zvakanaka ere , nzvimbo dzaarikufundira dzakanaka ere . Nzvimbo dzaarikufundira dzinofana kunge dziri nzvimbo dzakachengetedzeka kuita kuti pasapinda mbavha pasapinda antu anokuwadza kana mbuka dzemushango zvinotodetsera kuti vantu ava vakure zvakanaka.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofana kubetserwa nehurumende kuti peshe paanenge eifundira pange pari paro pakanaka maningi paine midhuri inoshandiswa ngeantu kunyora nekushandiswa ngeantu anofundisa kunyora kuti ana adoko atore zvinyorwa zvawo ipona.

Hurumende inofana kuongorora paro nezvikora zvinofundira ana achiri fundo yekutanga. Izvi zvinodetsera maningi ngekuti pane antu ari kurarama neuronbo hwakanyanya maningi saka hurumende ikapindira ikadetsera zvinotiitira zvakanaka mukati mwendaramo.

Ana eshe anofunda fundo yekutanga ,anofanira kunge efundiswa pandau dzisinganayi, ndau dzisinga pindi mhepo nekupisha. Ndau dzavanofundira dzinofanira kunge dzine zvigaro zvakanaka nepekunyorera pakanaka.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngehurumende ngekuti ntaraunda dzekumarizevha nemiganga yekumaruzevha yaatane zvikorawo zvakanaka zvekuti ana eshe eyo anotofundawo pamweni pakhona anotobuda pabanze eitamba mitambo yakawanda maningi izvi zvinodetsera kuti ndxondo dzedu dzigare dzaka thothoroka.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufundira kuzvikora zveshe zvine madziro anonyorwa ngechoko izvi zvinodetsera maningi kuti panonyora nekufunda eyiningira zvinovaite kuti vakasire kubata nendxondo dzavo.

Antu eshe vanofunda fundo yekutanga ku nyanya antu ane makore marungu munya zvei kwira anifanira ku gadzirirwa zviro zvino adetsera kuti vakasire kubata zviro zva anange eyi funda izvi zvino detsera maningi kuti ndxondo dzawo dzigare dzeindo ndxokoroswa antu eyikura.

Chiro chakanaka maningi kuti antu eshe anofundisa fundo yekutanga ange ari antu akura zvekuti achayi ana adokoba, anofundisa ana adoko zviro zvakanaka panofundisira ana panofanire kunge pakachena pasingapindi zuwa pasingapishi kuitire kuti utano hweana adoko neantu akuru anofundisa hurambe hwakanaka.

Ana adoko eshe anofunda fundo yekutanga anofanira kufunda paro pakanaka maningi pane madziro ane pekunyorera. Izvi zvinobetsera maningi mukati mekurarama nemukati mwekufunda mwavo. Kuti anenge eifunda eiona zviro zvari kufunda zvakona.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko aripazvokora zvekusekendari naanofunda fundo yepadera dera dzinofanira kunge dziri ndau dzofundiswa zviro zvimweni zvisinei nemabhuku dzonofundisa ana mabasa nemushando wenyaraana zvinodetsera ana paanenge vekura kuti vazotsvakawo mari

Vantu veshe ,panechekuita nekutungamirira kuzvikora zvepadera nezvikora zvesekondari, vanofanira kutendwa maningi nekubongwa ngekuti pane zvirongwa zvavari kuisa mukati mezvikora. Zvirongwa zvekuti anhu eshe vanofanira kufundira mishando yenyara inoite kuti antu aite zvikiri nehunyanzvi hwekugadzire zviro zvinozodetsera mukati mehupenyu.

Kuzvikora zveshe zvesekondari, ana adoko ariyo anofanira kufunda zviro zvimweniwo zvisiri mabhuku zvakadai ngekugwamananidza simbi, kufundira kushandise michini inochengeta fundo, kufundira kutsetsa nekufundirawo kuita amweni mabasa enyara, zvinobetsera maningi kana akura akuchengeta mhuri kuti mburi dzinenge dzeizochengeteka nekuti anenge eiona mare.

Antu eshe anofunda kufundo yesekondari nefundo yepadera-dera, hafaniri kundofunda mabhuku basi. Asi anofanira kufunda aekombidzwa zviro zvimweni nekufundiswa mabasa enyara. Izvi zvinoshanda maningi mukati mweupenyu kuti paanokura. Amweni akona anofunda mabasa ekugwamanidze simbi nekutsetsa zvinozoabetsera katsvaka mare yekuti mhuri irarame.

Tinoda kubonga maningi hurumende ngekuda kwezvirongwa zveiri kuunza mwukati mwezvikora zvesekondari nefundo yepadera-dera. Haachaendi kofunde mabhukuba kuzvikoroyo kwaanofunda, Asi akufundiswawo imweni mishando yenyara inosanganisira kucheka mapuranga, kugwamanidze simbi nekugadzire magetsi. Izvi zvinoita kuti ana adoko paanokura abetsereke mukati mwekurarama nekuita kuti mburi ione chekurya.

Antu eshe anofunda fundo yesekendari anofane kufundiswa ngeafundisi avo kana adzidzisi avo ngekuda kwezviro zvakakosha muupenyu, antu eshee anofundisa kusekondari anofanira kunge ari antu anoziva zvaanoita haafaniri kufundisa mabhuku basi asi anofanire kufundisa amweni mabasa anozobetsera mukati mweupenyu, anofanira kufundisa nekuti ana eshee azwisise zvaarikufunda kubva mukati mwemabhuku.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera nefundo yesekondari haafaniri kufundiswa zvemabhuku basi, asi anofanira kufundiswa kugadzire movha. Anofanire kufundiswahe mabasa amweni enyara. Izvi zvinodetsera kuti kana akura haazoshayi chekuita chinoraramise mburi.

Chiro chakanaka maningi kuti tiri kubhadhariraa ana edu mari yekuinda kuchikora, asi kana asvikeyo kuchikora tinoda kubonga hurumende yeZimbabwe navakuru vechikora nekuti haasi kundofunda chikora basi asi ari kufunda zviro zvimweni zvinoadetsera mukati mokurarama zvakafanana nemabasa enyara zvinozodetsera kuti antu eshe , mangwani paanokura azoitawo upenyu hwakanaka.

Ana adoko eshe, anofunda ngezvewutano kuzvikora zvepadera dera, pafundo yepadera dera, anofanira kuyita eyifundiswa kwete ngemabhuku bazi, asi eyitofundiswa eyiwona zviro zvanofunda zvakhona. Kana kurukucheka antu nekuvhiya antu kuda kurapa, vanofanira kutofundiswa eyizvita eyiwona kuti mangwani kana apinda mumabasa, azvite ngemazvo asawuraya antu.

Antu eshe anofunda kuzvifundo zvepadera dera anofanira kunge ane nzvimbo nemidhuri nemhatso dzeanoerengera kana eshe eida kuerenga. Izvi zvinodetsera maningi kuti aite zivo nefundo yakawanda maningi zvinoazodetsera mukati mwekurarama nekudetsera nyika kuti irarame zvakanaka.

Anthu eshe anofunda kufundo yesekondari nefundo yepadera-dera anofanira kufundiswa zviro zvimweni nemabasa asiri emabhuku basi asi mabasa akandowanda wanda anozoita kuti ararame mabasa akafanana nekukuya kugaya nekugadzira zviro zvakafanana nemukaka kugadzire zviro zvinogadzirwa mukati memabasa anoshandwa ngeanthu akuru.

Antu eshe anofunda fundo yesekondari nefundo yepadera-dera anofane kunge anenzvimbo dzaanoerengera zvakasununguka, nzvimbo dzinopipirira, nzvimbo dzinemagetsi ekuti nyangwe uri usiku anondoerenga, nyangwe arimadekoni, anondoerenga.

Ana adoko eshe ari muzvikora zvesekondari anofanira kupurutana nekuyaiya paanenge eifundiswa ngeafundisi avo. Izvi zvinobetsera maningi kuti akabata zvaanenge eifundiswa izvi zvinozodetsera mukati mwekurarama nepanozonyorwa bvunzo.

Nzvimbo dzeshe zvinofundira ana esekondari dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzisinganayi nzvimbo dzisingapindi bukuta nemhepo nzvimbo dzisingachaiwi ngezuwa maningi. Kwete kudaroba, nzvimbo dzeshe futi, dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzine pekugarira pakanaka kuitira kuti ana adoko paanofunda, afunde zvakanaka.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko dzinofanira kunge dziri ndau dzakanaka, ndau dzisikanai, ndau dzisingapindi mhepo ine bukuta nendau dzisingapindi zuwa kuti ana adoko oofunda afunde zvakanaka. Dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvekugarira nezvekunyorera zvakanaka maningi kuti ana afunde zvakanaka.

Antu anofunda kuzvikora zvesekondari anofanira kufunda paro pasikanayi anofanira kufundira mumidhuri isikapindi mhepo inebukuta anofanira he kufunda mumidhuri isikapindi zuwa izvi zvinodetsera maningi mukati mwekufunda mwawo.

Antu eshe anofunda kufundo yesekondari anofanira kunge ari antu anofunda akagara paro pakanaka pambatso dzakanaka dzekufundira asi kana tafunda atifanikufunda zvemabhuku basi tofana kufundiswa teimboendawo mukati mweminda teifundiswa takaningire minda kune mhepo inopipirira.

Ndau dzeshe dzinofundira ana anofunda esekondari, dzinofanira kunge dziri ndau dzakachengeteka, ndau dzinemidhuru inotenderedza nekukomberedza chikora. Kuti chichengeteke kuti chisabiwa mabhuku anenge aripo, chisabiwa zviro zvinenge zviripachikora ipona.

Ana adoko arikuzvikora anofanira kuitawo zviro zvimweni zvisinei nemabhuku zvakafanana nekufuye nekuchengeta mbudzi, nekufuye zvimweni zvifuyo zvakawanda anofanira kuita wo amweni mabasa enyara anodetsera kuti kana azokura asazoshaye mare yekuchengeta mhuri.

Ndau dzeshe dzinofundira ana adoko, ana esekondari dzinofanira kunga dziri ndau dzakachengetedzeka maningi izvi zvinodetsera kuti musapinde mbavha dzinoabire mabhuku awo, musapinde antu asizi kutenderwa nechikora kuti apinde.

Nguva dzimweni izvi zviro zvakanaka zvirikuizwa ngehurumende. Zvekuti hurumende irikuake midhuri inochengetedze zvikora zvesekondari. Izvi zvinodetsera kuti zviro zviri mukati zvisabiwa. Irikuakehe mbatso dzakanaka dzekuti antu afundire.

Antu eshe anofunda fundo yekusekondari, anofanire kunge eifundire mumphatso nemidhuri isikanayi. Zvinodetsera kuti asabatwe ngemikhuhlani inokonzerwa ngekunaya. Anofanira kunge eifundirahe kundau dzine pekugarira pakanaka, nepeshe paanenge eifundira panofane kunge pasingapindi bukuta.

Ndau dzeshe dzine zvikora zvinofundira ana echikora chesekondari dzinofanira kunge dziri ndau dzine zvibandera nezvikwangari zvinokombidza nekupangidza kuti apa pane chikora, izvi zvinoita kuti antu atambire kure napo.

Ana adoko eshe anofunda kufundo ye sekondari tinofane kuvatsvakire mare yekuti afunde zvakanaka, anofanira kufunda zvakanaka peshe paanofundira ndau dzacho dzinofana kunge dziri ndau dzakanaka ndau dzinopinda mhepo ndau dzinopipirira dzisinga pishi kana kunaya.

Ana eshe adoko arikufunda kufondo yesekondari vanofanira kufundira pamidhuri isikanayi Pasi pemidhuru isikapindi mvura nemhepo nezuva izvi zvinobestsera maningi kuti hutano hwawo ugare wakanaka nekuti ayayeye vanovafundisa eiabhuira ngezvechikora .

Antu eshe anogunda fundo yesekondari kana tazi tigare takayaiya ngatipurutane kune zvinenge zveifundiswa ngekuti zvimweni zvakhona zvinotidetsera mukati mwrkurarama kana zvatidetsera tinokwanise kuzozvishandisa ngemberiyo petinenge takurarama tatega antu akuru aitigundisa ayani afa.

Ndau dzeshe dzinofundira ana anofunda fundo yesekondari dzinofanira kunge dziri ndau dzine madziro anonyoreka hurumende neakuru ezvikora anofanira kutenge madziro anonyoreka izvi zvinodetsere kuti ana adoko paanenge eifundiswa afundiswe eiona zvaari kufana kunyora.

Tinoda kubonga maningi ngekuda kwezviri kuizwa ngehurumende ngekuge kwezviri kuizwa neatungamiriri neakuri ezvikora zvesekondari kuti arikutenga mabhuku akawanda maningi kuti antu eshe ane nyota nechidakadaka chekuerenga, aerenge kusvika mwoyo wamira.

Antu ese anofunda fundo yesekondari, anofanire kusima miti pazvikora zveanofunda. Izvi zvinodetsera maningi, kuti miti iyona inoburitsa, nekugadzire mweya wekufema. Izvi zvinodetsera kuti antu arambe eifema mweya wakanaka, afunde ndxondo dzeixoxoroka.

Antu eshe anofunda fundo ye sekondari afani kuhamba muhambo wakakura maningi kuti ayende ku chikora saka hurumende inofana ku gadzire zvikora padhuze ne mhatso ne miganga inogara anhu ne ndaraunda kuti anhu asahamba maningi kuti ayende kofunda ku zvikora.

Eya zviro zvakanaka maningi kuti anthu andoona pekufundira asi ana adoko kunyanya ari kuchikora chesekondari anofanira kufindira paro pakanaka anofanira kugara pazvifaro zvakanaka kuitira kuti ndxondo dzao dzipumburuke paanenge eifunda.

Ana adoko eshe anofundira kuzvikora zvesekondari anofanire kufunda pandau dzakanaka maningi dzisikanayi, dzisikapindi mhepo, dzisikapindi zuwa, dzisikapindi mhepo inenge ine bukuta izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama kuti antu agare ane utano hwakanaka nekuti kupurutana kuwedzere mukati mwezvifundo zvawo.

Ana echikora eshe anofunda fundo yesokandari anofanira kufundira kuzvikora zvisinganayi mudhuri isingapindi mukuta emhepo izvi zvinodetsera agare ane hutano hwakanaka.

Ndau dzeshe dzinofundira antu anofundira mabhuku kuzvikora zvepadera dera nefundo yepadera dera dzinofanira kunge dzine pato dzine zvidhina, pato dzakanaka maningi. Pato dzakarimwa nekutsvairwa kuitira kuti antu asabatwe ngemukuta mubhutsu dzawo kana hembe dzavo. Izvi zvinoita kuti mikuhlani nezvikotsoro zviite zvishoma

Tinoda kubonga hurumende maningi ngekuda kwezviro zveiri kuita, iri kunasire zvikora nemidhuri yakaturikidzana izvo zvinodetsera maningi kuti antu arikufunda fundo yepadera dera afundire nekuerengera panzvimbo nendau dzinopipirira maningi.

Antu veshe vanofunda fundo yepadera dera havafanira kunohamba manhingi, kuhamba mihambo yakareba kuti aende kuzvikora asi vanofanira kungohamba mihambo midoko izvo zvinoita kuti nguva nomukoho wokuti averenge mabhuku uite wakawanda.

Ndau dzeshe dzinofundira vantu vanofunda fundo yepadera dera, dzinofanira kunge dziri ntau dzine pashi pakanaka, pashi panotsvairwa, pashi pakachena, pashi pasina kusvipa, izvo zvinoita kuti pashi pakhona pakaramba pakachena, mikhuhlani haiparaririba.

Ndawo dzese dzinofundira na ana efundo yepadera dera ,dzinofana kuva dziri ndawo dzine zvese zvinodikanwa. Dzinemichini yese inodikanwa ,ndau dzinematura anochengete zviro nefundo zvinodetsera maningi kuti amuna achazowuyawo anowane pekutangira.

Taiti ijee kabanga igwinyiso kuti hurumende yedu yeZimbabwe iri kushanda maningi kuti nzvimbo dzese dzinofundira ana anofunda muzvikora zvepadera dera. Zvikora zveshe zvinofundirwa fundo yepadera dera zviri kugadzirwa kuti ana adoko eshe anofundeyo ange anenzvimbo dzokufundira dzakanaka.

Kuantu eshe anofunda fundo yepadera-dera anofanira kufundire mumidhuri nembatso dzakanaka maningi, mbatso dzisingapinzi zuwa nekunaya, mbatso dzine madziro anonyoreka kuti zvaari kufundiswa afundiswe eizviona pezviri kunyorwa.

Antu eshe arikufunda fundo yepadera-dera anofanira kufundiswawo ngekuti zviro zveshe zvinenge zvashandiswa zvimweni zvakhona zvinokona kuzoshandiswahe asi zvinoonasirwa kuti zvidzokere pandau yezvanga zviri ndiwo anofanira kufundisa antu eshe emuntaraunda ngekuti anenge azvifundiswa kwanofunda kuzvikora zvawo kwanofunda fundo yepadera-dera.

Ndau dzeshe dzinofundira anthu anofunda fundo yepadera dera dzinofanira kunge dziri ndau dzine magedhi nendau dzine midhuri dzinochengetedza kuti pachikora pasabiwa vasabirwa zviro zvao zvaaoshandisa pakufunda.

Ndau dzeshe nezvikora zvinofundire ana nezvikora zvepadera dera dzinofanirwa kunge dziri ndau dzakanaka, ndau dzisinganayi. Ndau dzinopipirira dzekuti ana eifundeyo aite ndxondo dzaxoxoroka. Ndau dzekuti unokasire kubata zviro.

Vantu veshe anofunda fundo yepa dera anofanira ku ongorora neku ningira kuti paari ku fundira paka naka ere kana ari kufundire pasizi kunaka omangara ku hurumende ano fanira kufundire ndau dzakanaka ndau dzaka chengetedzeka ndau dzisina zhowe zhowe kuti pa anofundira mabhuku avo afundire ne mazvo.

Antu eshe anofunda fundo yepadera-dera anofana kuziya nekupurutana nekuyaeya, eibhuirwa ngeantu anoafundisa, anoafundisa zviro zveshe, zvine chekuita nekurarama mukati mweupenyu mwendaramo dzavo.

Antu eshe anofunda fundo yepadera anofanire kufundira kuzvikora zvakachengetedzeka maningi ,zvine midhuri nemadziro anochengetedza chikora kwete izvona basi nzvimbo dzakona dzinofana kunge dzeipipirira kuti antu afunde ndxondo dzakaxoxoroka .

Antu eshe anofunda kufundo yepadera dera anofana kunge ariantu asingafundiswi mabhuku basi asi antu anofundiswa zviro zvinozoabatsira nekubetsera mukati meupenyu. Anofanira kufundiswa eyitoitirwa zviro zvakona zvarikufunda pandau dzezvinoitirwa chaizvo anofana kunge aruantu he anofundiswa eyi yaeya mukati mwendaramo dzawo nemukati mwezvikora.

Tinodekubonga kurumende maningi ngezveirikuita zvekuti irikutenga mabhuku nezvimweni zvakandowandawo zvinoite kuti ana edu eshe etirikuendese kuchikora kuti aofunda, aerenge, kana aerenga zvinodetsera kuti amweni akhona aite anamazvikokota anozodetsera nyika kuti ibudirire.

Andu eshe arikufunda fundo yepadera dera anofanira kufundira mumidhuri nembatso dzakanaka maningi dzisinganayi mbatso dzine midhuri ine pekunyorera mbatso dzisingapindi mbepo inenge ine bukuta izvi zvinodetsera maningi kuti ayayiye.

Tinoda kubonga hurumende nezvikora ngekuti anhu eshe anofunda fundo yepadera arikufunda maningi nekuongorora kunaka kwakaite kuchengetedze utano nekuongorora zvipukanana zvinokonzeresa kuti anhu aite mihkuhlane nekutsvaka nzira dzekuti zvipukanana izvona zvingaurayiwa sei nekupedze nzira dzese dzinoite kuti mikhuhlane ipararire.

Ndau dzeshe dzinofundira ngeantu anofunda fundo yepadera dera dzinofanira kunge dziri ndau dzekuti ukahambepo adzinesi kuziya kuti mudhuri uyu unoita ngezvei, mudhuri uyu unoita ngezvei dzinofanira kunge dziri ndau dzakanyorwa mudhuri yeshe kuti inoshandei , inomboita nezvei.

Ana eshe anofunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera afaniri kundoita zvemabhuku basi asi ndiwo antu akanyanyisa Kuna kuti aite zviro zvine chekuita neupenyu kusanganisira kuende mumhatso nemidhuri inoshandiswa kuongorora zviro nemikhuhlani nezvakandowanda wandawo. Izvi zvinodetsera maningi mukati mwekurarama panenge apedza chikora apedza ari ana mazvikokota.

Isusu asharukwa takakura karetu tine ana adoko arikuenda kuzvikora, amweni akona arikufunda fundo yepadera-dera. Tinofanira kutsvake mare yekuti ana edu afunde zvakanaka. Kuti zvese zvaanofundeyo zvizoadetsera mukati mekurarama kwavo. Amweni akona arikufunda ngezvemichini inongwarire zivo. Izvi zvakanaka maningi, zvinodetsera nyika yedu mune ramangwana.

Ndau dzeshe dzinofunda antu anofunda fundo yepadera dzinofanire kunge dzirindau dzinezvikwangwari zvinokhombidza kune midhuri yepachikora, dzinokhombidza ndau dzinoitirwe zviro pachikora izvi zvinodetsera kuti antu asaneseka kana kuti kuvhiringika kana asvika pachikora, andoenda kwaahambira basi.

Ana eshe anofunda fundo yepadera-dera anofanira kuise zvikwangwari mupato. Izvo zvinokombidza ntaraunda nemidhuri inoitirwa zviro. Kuitira kuti antu asarashika kuvhiringika einga asvikepo.

Antu eshe anofunda fundo yepadera anofanira kufunda mundau dzakanaka maningi ndau dzine madziro ane pekunyorera. Ndau dzine pekugarira pakanaka ndau dzisikanai. Ndau dzine magetsi ekuti nyangwe eida kuerenga pakati peusiku madekoni ondoerenga pasina chinoavhiringa.

Ndau dzeshe dzinofundira ana arikufunda fundo yepaderadera dzinofanire kunge dziri ndau dzekuti munhu akaende kofunda indau dzine zvibandera zvekuti munhu kana asina zvekuita akandoerenga unotoita ruziyo rwekuti chiinhyi chirikumboitika ngadziite futi ndau dzekuti anhu anosunguka kugara izvi zvinodetsera manaingi kuti utano hweanhu hugare hwakanaka.